Umutu wekasi ali mugunda amemele omwana kumugongo amuboyele ko i'leesu, mwana Ono agonele agwatile kakomo kemukono kebujoji, umutu wene asitamile, mugunda mwesi ali mulimo bisaala ne bibyaalo bindi

Inzu bajombeka muzombeka yekale, iyekutako bunyaasi bubwomele kungagi bukyingilisa mumu nifula, inyuma wenzu ino iliyo inzu i gindi i ye gamatofali, zitulo zi ligayo zisekele ze gamadote, bisaala ni bibyalo bindi

Bana bajeke badatu, mudwela a'ambile kyitabo bamuboya buzuune ipichipichi iliwo ni shisaala bikale ku ka bench waliwo inzu yesi bombeka inyuma ewaabwe bikale ku lwanyi.

Bano bali baana bikale asi bali kudila bidyo ku zisaani zimwanga. Kiba kilayi nga baana bikale asi ne badye bidyo kibalegela isambo indayi kuleka kugogebwa ni bidyo nga bali kudya da.

Chisolo chesi kulanga kuti i'mosoni, chilimu chigona chiyambile kuchi'saala, chayizula moya mubili gwosi, chisolo chino chilya biitu nga matoofu, kasooli, binyanya, chiba mu'chigona ichi lindiwe'ngo da

Zisolo zesi kulanga kuti zimbogo, zili mukyisaali zili zingali zimikile mubunyaasi bubwoma, bisaala bilimo, ni lukungu luli lubega lwedayi lwe maaso, bisolo bino biba mukyigona kebilindiwa ingo daa.